Abaqeqetshi bezempilakahle bagqoke kanje ukuze bazivikele uma belapha iziguli ezisegunjini lokuhlukanisa izifo ezifana lecovid 19, TB, Ebola kumbe ezinye ezithelelwanayo.

La ngabasebenzi bezimpila kahle abagqoke izivala umlomo lezivala buso ukuze benele ukuzivikela kumagcikwane angangena amagcikwane anjenge khovidi nayintini ukuze labo bengatheleli abanye .

Longumuntu olesikhumba esimnyama ohlekelelayo olamazinyo amhlophe nke lendevu ezimnyama ongabe elenkinga yegqondo ukuba medi

Laba ngabantu abathathu, ababili bagqoke okubomvu, Omunye ngugogo abamhlola ukugijima kwegazi lakhe. Ngesilungu bathi yiblood pressure.

lowu ngumuntu osesibhedlela okukhanya engathi izinsizo zakhe azisasebenzi kuhle ulo mtshina we dylasis osebenza njenge nhliziyo othatha igazi emzimbeni wakhe ulihlanze ukhiphe izibi lamanzi iphinde futhi ilibisele emzimbeni wakhe

Lapha ngumuntu wesilungu ophethwe yisikhumba esilumayo esandleni mhlawumbe ngenxa yokwaliwa yinto ethile yisifo sesikhumba ukunwaya sekungayenza ukuthi sibe buhlungu kakhulu njalo singavula isikhumba kungene igcikwane.

longumuntu olele embhedeni wesibhedlela umbhathe ingubo emhlophe nke kubukeka engathi uselungiselela ukuthatha igazi kumbe ukufakela umjoko kube lesinye isandla esikhanyayo esithwele umatshaya ukhwelo

Lo ngumtshina weleza wamazinyo. Uyasetshenziswa ukuhlanza amazinyo, njalo usebenzisa amanzi lamandla weleza ukugrumba izinyo elibolileyo. Uyavikela ukopha.

Leyi yinalithi sentshenziswa ukuqeda izinhlungu esikhathini zokubeletha. Odokotela bayisebenzisa kunika umuthi wokudambisa izinhlungu .Iyasentshenziswa lezihlobo zokuhlinzwa ukuze inikeze umuthi obulala izinhlungu.

Yisibambiso somphimbo esisetshenziswa ngudokotela, ngesikhathi sokuhlinza. lwuka leli, lidonsela emuva umzimba lesikhumba ukuze udokotela abone kuhle emphinjeni.

Le yimithi ehlukeneyo okunye ngama philisi okuba umuntu nxa esizwa ubuhlungu endaweni ethile emzimbeni okunye ngokokuzwa ukutshisa lokugodola komzimba bakufaka emlonyeni, okunye ngokokuvala isilonda nxa uhluzukile uphuma igazi okunye ngokokulokhuza ubuhlungu.

Lo yisyrap yo Kof cure umuthi osebenza loba ukhwehlela uyasiza kuzo zonke izinhlungu zokukhwehlela njalo loba ulesifuba esilomoya lomphimbo obuhlungu uyapholisa.

Ngabantwana abalitshumi abahlezi ezihlalweni eziluhlaza okwesibhakabhaka. Kubukeka angathi yilabantwana izihlalo lezi ngezokusekela abantwana abangakwaziyo ukuhamba kuhle.

Lawa ngamafutha usetshenziswa ukudambisa izinhlungu zemzimba kanye lamaluba abanye bayayingcobo nxa kubuhlungu emhlane emahlombe emadolweni kumbe be nxa belala njalo iyafudumeza inyawo ezibuhlungu

Lo luhambo lwemfundo esibhedlela okuthiwa yiButaro mhla zilitshiyagalolunye kwenyanga yesibili ngomnyaka kathwenti-thwenti three. Lakanye kuyabe kulemfundo ngemkhuhlane enjengekhensa leyemidakamizwa.

Lawa ngamantombazana amathathu abukeka ethokozile omunye wabo uthwele ibhodi ebomvu ebhalwe ukuthi ukutholakala kwezinto zokuzihlambulula ngesikhathi sokuya esikhathini kuyindlela yokuthola imfundo kanye lamathuba kuyo yonke intombazane.

Iluku le Ngele kampani ye babyl ikampani yedigital esebenzisa uma khala ekhukwini ukuze yenelise incede abantu ukuthi bekhuluma lodokotela ukuze ebasize ngemithi

Isihlahla abasibiza kuthiwa ligezi. Esisetshenziswa endaweni ezehlukahlukeneyo. Ziyelapha! Ziyancedisa nxa ulenxeba, loba imikhuhlane. Abanye bayasidla njengoba kuthiwa silesitashi.

Lowu ngumsuzwane uyabiliswa ube yitiye ukuze uphuzwe nxa uphathwe ngumkhuhlane njalo uyalapha nxa uphathwe yisisu loba uphathwe yifulu. Lamanxeba uyalungisa uyawugadagada.

Le yingadi encane abantu abayisebenzisa emakhaya asemadolobheni ngoba kungela ndawo enkulu lapha okubonakala lapha yimithi kanye le lethisi leminti okusetshenziswa ukunandisa ukudla

Lesi yisihlahla sokwelapha esiluhlaza tshoko. Siyelapha loba uphethwe yisisu, siyancedisa.

Lesi yisihlahla sekofi izithelo zazo ezibomvu uma sezivuthiwe ziyagaywa kwenziwe ikofi esiyiphuzayo. Amahlamvu ayo ayabiliswa kwenziwe itiye esetshenziswa ukudambisa ikhanda elibuhlungu.

lolu ludade olokwelapha lusebenza kakhulu nxa ulenxeba kumbe ulethumba lapho kumbe okuvuvuke khona uyafaka amaqhubanga ayo achothoziweyo njalo ayasiza futhi lamehlo